Aazayizayi okuza muyuni awuhe wokombanda yevi otaa ende taa tula po etsowuvathano nomapangelo go moAfrica. Opo ya vule okukala ya patulula oongeshefa dhawo menenevi Africa. Shino ohashi kwathele opo aantu mbano okuza kiilongo ayihe yomuuyuni, ya vule okukala ya fanditha shono kaa shimo mo Africa, noshili wo natango tashi humitha pombanda eliko oshoka aantu otaya futwa.

Moosikola, moombelewa, piipangelo oshowoo pomahala agehe ngoka haga vulu okuyakulilwa aantu oto vulu oku adhapo iipundi. Iipundi oyo hayi longithwa okukuutumbwa nokuvululukiwa kaantu uuna yategelela okuyakulwa. Ohayi longwa miiti nohayi mbambekwa omalwaala gayooloka.

Moondunda dhokulanditha monena oto adha mo aantu yayoolokathana kehe gumwe iipyakidhila, yamwe ohaakala taapakele po iinima opo shivule okukala oshipu uuna aalandi taya landa, yamwe oto adha taya dhenge omashina nayamwe oto adha taya kwathele owala moombelewa, shino ohashi vulu okukala sheya kwathela opo kehulilo lyesiku yiilikolele oshimaliwa.

Ngashingeyi otu na omaludhi giipundi ga longwa miinima ya yoolokathana, ngaashi tu na iipundi ya longwa moombaapila, osho wo momafulafula nosho wo miilapi. Otu na wo iipundi mbyono yi li ya longwa miiti, hayi kala ya hongwa nawa, e tayi kala ya tulwa omathano ngono taga hili kehe gumwe ngono ta talele po ehala, mono tamu adhika oshipundi sho.

Omolwa uuwanawa mbono hawu etitha komuntu ngele e na oshimaliwa. Oshimaliwa oshi na wo natango uupyakadhi monkalamwenyo yomuntu, kehe gumwe okwa hala a kale e na oshimaliwa mondjato ye nokomayalulo ge gombaanga. Shino otashi e titha nduno aantu ya vule okukala taya kutha ombinga miinima mbyono ya nika oshiponga, miikolokosha, taya yaka, opo ya vule okukala ya mona iimaliwa. Yamwe wo otaya kutha yakwawo oomwenyo.

Uuyuni sho taweende tawu humu komeho, osho wo nomatungo ngono ge li ga londathana taga ende taga ndulukwa po kwaambono ye li ye na uunongo mokutunga. Aantu oyendji otaya vulu okukala yi ilikolela iimaliwa, tashi pitile mokukala taya tungu omatungo ngono hlfa londathana, opo ta vule okukala taya imonene oshimaliwa, yo ya vule okukala ya palutha nawa omagumbo gawo.

Omukalo ngono gwa li gwa totha mo oondando dhomapingakanitho dhiimaliwa okutameka momasiku omilongo mbali nagaali, omwedhi omutimulongo nomutiyali omvula omayovi gaali nomilongo mbali nantano pokati kokulanda nokulanditha iimaliwa yiilongo ya yoolokathana yomuuyuni. Omukalo nguno ohagu kwashilipaleke, opo gu yeleke oondando dhopokati, oshoka ombaanga ohayi kala ya gandja kutya ondjele yoshimaliwa oya thikama peni.

Iimaliwa oyi li pomaludhi ga yooloka . Ope na iilongo yimwe yi na iimaliwa iikukutu oshowo yomafo . Ope na wo iilongo hayi longitha ashike iimaliwa yomafo. Iimaliwa ohayi vulu okweeta elunduluko monkalamwenyo yomuntu oshoka omuntu oha vulu okwiifutila elongo lye meni lyoshilongo nenge kondje yoshilongo. Omuntu wo oha vulu okwiilandela ompumbwe kehe ta pumbwa nokwiilandela omiti uuna ta ehama.

Otuna aashitwa mbono yeli yashitwa yena omatseho gayoolokathana , ngono geli gomuule oshoka ohaya vulu oku kala yandulukapo nokushitapo iipundi yomaludhi gayoolokathana, ngaashi iipundi mbyono hatu adha moombelewa dhaanenentu . Iipundi yomositola , iipundi yomosikola noshowo iipundi mbyono hayi kala moondunda dhoku li la . Ayihe ohayi kala yatulwa uungala tawu welima nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke aayakulwa yawo kutya, omuntu ota vulu oku patulula eyakulo lye mombaanga ndjika, onga oshitopolwa shomayakulo gopaungomba gombaanga yaFNB Namibia, ngoka ga nuninwa oku pupaleka nokumbaanga kwa pupalekwa omambo gomombaanga nopandjele yombili, kaashi pule omuntu a thikame momikweyo odhindji dhindji mombaanga.

Momagumbo gomoondolopa oshowo moombelewa ndhono dhopashinanena oto vulu okwaadhamo iitafula mbyono yalongwa nuukeka oshowo iipundi mbyono omuntu hakuutumba ko nokuuvite ohasonde. Iitafula oshowo iipundi ayihe mbino ohayi vulu okukala yalongwa miiti nenge miilapi.

Ombaanga yoNedbank otayi gandja etseyitho kaayakulwa yawo kutya oya nduluka po noya eta po omalunduluko omashona ngono omuntu to vulu okukala wi imonena omauwanawa gopombanda nokakalata hono ke li ka etwa po okape. Okakalata okazizi oka lundululilwa mokakalata hono okatsimine, ashike omauwanawa oga faathana. Mona oshimaliwa sha yooloka!

Nonando opena omikalo odhindji dha yoolokathana dhono oombanga hadhivulu okukala dhaheka nadho ookasitoma oshowo aayakulwa yawo, opu na wo dhono dhili tadhi etitha olukeno, oshoka omuntu ohavulu okukala hananwa iishosheka oyindji kombaanga uuna apungula oshimaliwa she nombaanga ndjoka, ndele kehulilo oha kiiyadha tashi longithwa momikalo okukwathela oshigwana shimwe shiili.

Ombaanga yoBank Windhoek Namibia otayi kwashilipaleke aayakulwa yawo aakulu nosho wo aape, mbono ya hala oku kala ya patulula omayalulo gawo nombaanga ndjika kutya oto vulu okukala wi isindanene oshimaliwa shomwaalu goondola eyovi lyaNamibia, opo wu kale wa tula mosikola yokanona koye. Omuntu oto vulu okukala we shi ninga manga ompito yi li po.

Opuna oondunda odhindji dhomalandithilo dhono omuntu ta vulu oku kala a talela po, nokwiilandela oompumbwe kehe ta pumbwa, ngele ompumbwe dhiizalomwa osho woo iikulya. Opu na woo natango oondunda dhoka ha dhi landitha iitungitho, otu na woo oondunda dhono ha dhi kala dha gandja iilonga noku kandula po ompumbwe ho kwahena iilonga moshigwana.

Ombaanga yaNedbank ya Namibia otayi kunkilile noku londodha aayakulwa yawo opo yavule okukala ya kotokela omikalo ndhono tadhi longithwa kookalyongo opo yavule okukala ya kuthako iimaliwa komayukolo goombaanga dhawo. Ombaanga ndjino oye etapo nee omaludhi ngono haga vulu okukala ga longithwa koombudhi opo dhivule okukala dha fundja kutya odha tumina aantu oshimaliwa

Ninga gwotango mokukala wa kwatako omalweendo ngono geli ga talikako ga dhigupala oshowo gomafululu niikulundundu mokukala wa kala omutango nowa tameka mokukutha ombinga nosheenditho shoye shoFour by Four, shono toshi etelwa ethigathano ndino kombaanda yoBank Windhoek oompango nomalandulathano opo geli tameka ondjila yoye nena.

Kehe oshilongo muuyuni oshina oludhi loshimaliwa yasho. Opu na iilongo yomuuyuni mbyono ha yi longitha oshimaliwa shombapila noshimaliwa oshi kukutu. Po opuna iilongo yimwe mbyono owala hayi longitha iimaliwa yoombambila, oshimaliwa osho eliko lyoshilongo oshoka una oshilongo ka shina eliko lyoshimaliwa nena osha ta li kako sha mona oluhepo molwashoka oha shi vulu oku futa oondjambi dhaanilonga.

Oombanga yoNEDBANK Namibia ota yi gandja omayambidhidho go pashimaliwa ga kwashilipalekwa. Omayambidhidho agehe mehala limwe ota yi ti ne omikalo adhihe dhiihwa po shiimaliwa dhi li pamuthika gumwe dhoka oongeshefa dhoye nenge yoye yomatalele po ya pumbwa oto vulu oku ga mona. Ota yi gandja wo natango ekoko lyongeshefa yoye nota yi vulu natango omakwatho omawanawa ngoka wu na okukonga to ga adha mombanga.

Ombaanga ya Bank Windhoek otayi kwashilipaleke aayakulwa yawo naambono wo natango yeli yahala oku kala taya pungula oshimaliwa shawo nombaanga ndjino kutya otaya vulu oku kala ya gamena oshowo oku popila iimaliwa yawo ku kehe shono shili ye wete tashiya etele uuwanawa. Opuna nee omalweendo gomatalele po ngono taga omuntu a gongela oshimaliwa she ye ta vulu okuya nombaanga ndjika molweendo ndo

Uuyuni sho tawu ende tawu humukomeho oshowo natango nomatungo ngono ga londathana, ngono omuntu to vulu okukala wa talela po nokukala wa landa ompumbwe yoye ndjoka to pumbwa mo, ongele ompumbwe yoohema, yoshikulya noshowo yomahauto. Omuntu oho vulu okutalela po omatungo ngaka ngono wo ge li ga tungwa ge na omambamba noshowo omapaya goku ku fala kehala limwe.

oombaanga odhindji moshilongo shetu odha huma ko nodha lundulukila pomuthika gopombanda, omolwa omashina ngoka ya dhika poondje dhoombaanga ndhoka oonene. Omuntu to vulu okukala wa talela po ombaanga, ano itooyi meni, ashike oto vulu okukala wa ninga omakwatho agehe ngoka to pumbwa nomashina ngoka to adha pondje. Omuntu oto vulu okukala wa tuma oshimaliwa kumukweni to longitha eshina ndika, to vulu okukala wa lundulula onomola yoye yomonaguwi to longitha eshina nayilwe wo iiwanawa.

Ombaanga yo bank Windhoek Namibia otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya opuna eishangitho ndono tali ningwa opo ya vule okukala yiinyolitha taya longitha iipala yawo uuna yayi ya talelepo oombaanga opo ya vule okukala ya thanekwa yo iipala yawo tayi vulu oku kala noku longithwa mokuya dhimbulula opo ya vule kukala ya hulithapo endjolyemo lyiiyemo yawo paamayalulo gopambaanga.

Oshimaliwa osho oshinima shono hashi vulu oku longithwa komuntu kehe monkalamwenyo. Opo a vule ilikolele kehe shimwe ta pumbwa. Iimaliwa ohayi longithwa oku landa oompumbwe ngaashi iikulya, iizalomwa, iihawuto oshowo oompumbwe dhoshilongo. Oshoka epangelo olina oku kala lya gandja oshimaliwa koshilongo shontumba ya vule oku mona kehe shimwe taya pumbwa yoya humithe oshilongo pombanda.

Omukwatelipo gwiiniwe mombaanga yaBank Windhoek ota gandja etseyitho ewanawa kaayakulwa mboka haya pungula iimaliwa yawo nombaanga ndjino kutya , otaya vulu oku kala yi imonena ekoko lyiimaliwa ngaashi tashi pitile mu yo mokupungula nombaanga ndjoka. Otaya vulu wo okumona iiyemo uuna ya pungula nokutunga uuyuni uuwanawa tashi pitile mokupungula huka.

Sho uuyuni wu na aantu ye na omadhina ga yoolokathana oshowo iilongo yomuuyuni yi na omadhina ga yoolokathana, oshowo natango tu na iimaliwa yomiilongo ya yoolokathana yi na omadhina ga yoolokathana. Otu na nduno iimaliwa yimwe ngaashi ooranda noshowo oodola nayimwe ya yoolokathana ngaashi ya tseyika nawa muuyuni.

Uuna oshilongo shontumba tashi humu komeho, ohashi bulu oku kala shahila aatalelipo oshowo mbono yena omatseho ngele tashiya pokungeshefa yeye yapatulule oongeshefa oompe moshilongo shoka. Aantu yomoshilongo ohaya vulu oku kala yamona omauwanawa oshoka ohaya kutwa yamone iilonga moondunda ndhoka dhatungwa kaantu mboka yahilwa kehumo komeho.

Uuyuni wonena shomuli muna aantu yalongwa ashike haayehe yamono esilohenda lyokukala yakutwa kepangelo, oyandulukapo oongeshefa taya vulu okukala taya kongo oombeke dhono hadhi vulu okukala dhaningwa omagadhi gomomutse oshowo natango omagadhi nga gokulya omuntu tegalongo miilikolomwa yopawunshitwe e tandulukapo ositola yemwene talanditha avule okuhupa.

Ongushu yoshimaliwa ohayi talika kondjele yasho ,niimaliwa muuyuni inayi faathana ngaashi puna iilongo yimwe yina iimaliwa yomafo nayimwe iikukutu. Iimaliwa yomuuyuni mbyono yili ya talika yina ongushu ongaashi ooEuro noondola. Opuna woo iimaliwa yimwe yuuyuni mbyono ya talika yina ondjele oshona ngaashi omakwanza nayilwe.

Muuyuni omuna omaudhano ga yoolokathana. Mono omuntu ho vulu oku kala wa kutha ombinga ngele owuna otseyo muudhano mboka tawu dhanwa. Uudhano mbuno unene ohawu kala wa kwashilipalekwa komahangano ngono haga kala ga tula po omwaalu goshimaliwa ngono hagu kala noku isindanenwa. Uudhano ongaashi uudhano wokoompadhi, uudhano woku matuka nuudhano woku zila omakende.

Muuyuni awuhe koonono oshilongo shontumba ohashi vulu oku kala shahogolwamo koshimaliwa shono hashi longithwa moshilongo sho. Otuna omaludhi giimaliwa ngaashi iimaliwa yoombapila niimaliwa iikukutu nayihe mbino oyili hayi hololwa omolwa omathano ngono haga adhika kiimaliwa mbyono ngono ngono tagu ulike iilonga pondodhi yomuntu ngoka nenge oshinamwenyo shono tashi adhika ko.

Opuna omahala gokulanditha iinima ya yoolokathana mono omuntu havulu oku kala a talelapo e takala ta pekapeka kehe shimwe eli tavulu. Omahala ngono ohaga vulu okukala gu udha oshoka ogena oompumbwe niiyakulithwa oyindji poshikando shimwe . Otuna nee omahala ngono ngaashi oondunda dhono dhiiyata, iikulya oshowo oondunda.

Otu na omaludhi giipundi ga yooloka. Tu na iipundi mbyono ya longwa miitayi nenge miipilangi mbyono ya hongwa, oshowo tu na iipundi mbyono ya ningwa miilapi, oshowo natango moonayilona. Otu na nduno iipundi yomoombelewa noshowo iipundi yomoositola.

Ombaanga ya Venduka otayi gandja etseyitho kaayakulwa yawo kutya omuntu otovulu okukala wulakwashilipaleka aaholike yoye nomwaalu gwontumba mombaanga moka hashi kala ekwashilipaleko lyonkalamwenyo oshowo natango lyefumviko lyomuntu. Omuntu otovulu nee oku talelapo ombaanga ndjika opo wu tseyithilwe kombinga yoompango nomalandulathano.

Iimaliwa oyo ya ta li kako kutya eliko ndyono ha li humitha pombanda oshilongo. Oshilongo ngele oshi iyadha shi li mompumbwe yoshimaliwa, osho ohashi ta li kako shahepa noshili monguko yina onkambe. Oshimaliwa oshi li pomaludhi ga yoolokathana, nghaashi iimaliwa yombaapila oshowoo niimaliwa iikukutu. Iimaliwa ohayi vulu okukala yalanda nokupa omuntu oopumbwe ndhi tapumbwa, unene oku dhi kandulapo.

Muuyuni omuna omaludhi giimaliwa ya yoolokathana, ngaashi wo natango tuna iilongo. Kehe oshilongo oshina oludhi lwoshimaliwa, ongele oshilongo oha shi longitha oshimaliwa shombaapila nenge oshikukutu. Iimaliwa nee mbino, oya yooloka shaashi, opuna iilongo yimwe yina iimaliwa mbyono yi na oonkondo, yivulithe iilongo iikwawo. Uuna omuntu eshina, oha vulu oku kala iilikolela oshimaliwa oshindji.

Nale aantu okwali owala haya vulu oku kala yalala koombete dhiitenda dhina omalyenge, omuntu ta tulako okatalashe nenge omalapi. Mongashingey aantu ohaya lala koombete dhopashinanena ndhono omuntu uuna alalako omwenyo hagu kala tagu fudha nawa nogu uvite ombili, no kapuna esiku akale tati ota ehama moombati omolwa iitenda mbyono hayi vulu okukala tayi tsana.

Iipundi oyo iilongomwa mbyono ya longwa komake kaantu opo yi vule oku kala tayi kwatelwa ngaashi oku kuutumbiwa kaanona moosikola oshowo kaantu moombelewa dha yoolokathana. Iipundi ohayi vulu oku kala ya hongwa miiti, yo yimwe tayi ningwa wo miitenda. Iitaafula wo nayo ohayi longithwa moombelewa.

Iikusinga oyo iigwilo mbyono omuntu havulu okukala a tentekako omutse gwe pethimbo eli tathuwapo ano alala. Iikusinga ohayi vulu okukala ya longwa miilapi nomomafulafula yo tayi tulwa uungala uuwanawa tawu hokitha. Iikusinga kayishi owala yokoombete ashike ohayi vulu okukala yili kiipundi mbyono hatu adha moondunda dhoku vululukila.

Moondunda dhokulila dhopashinanena ongele omomagumbo nenge pomahala mpono hapu telekwa iikulya tayi landithwa oto adha po iitafula ya longwa miiti etayi kweywa nawa mbyono hayi hokitha, osho wo iipundi yokukuutumba yi li momalupe ga yoolokathana ngono haga hili aantu omolwa uukwatya wawo. Iiti ohayi vulu oku kala ya tulwa kumwe yi ete po oshinima shi na oshilonga.

Iimaliwa oyo eliko monkalamwenyo yomuntu kehe. Oshoka ohayi vulu oku kala yemu likolitha kehe shimwe shono ta pumbwa. Ohayi vulu oku kala ya landa oohauto. Ya landa oongombe nenge ya tungitha omuntu egumbo oshoka oha landa nayo iitungithi. Iimaliwa oha yi vulu wo natango oku kala ya longithwa oku landa iikulya mbyono yili ompumpwe yomuntu yashaasiku. Oku landa omiiti una wa gombokelwa oshowo kehe shimwe omuntu ta pumbwa.

Ombaanga yoNedbank Namibia moshitopolwa shaKatima Mulilo, ano moShitopolwahogololo shaZambezi otayi tseyitthile aayakulwa yawo aakulu naape noye li ye na ohokwe, opo ya kale ya patulula omayalulo nomapungulo gawo mombaanga ndjika kutya oya patulula oshitayi shawo shono sha li sha pata. Otaya indilwa nduno opo ye shi talele po.

Opuna omahala go malandithilo ngono omuntu ta vulu oku kala a talelapo opo a vule okwiilandela eshina lye lyoku kala ta dhana uudhano kehe ta pumbwa. Omahala ngano ongaashi oositola osho wonatango oondunda dhi hadhi vulu oku kala dhina omashina mudho, omuntu ta yimo ta tulamo oshimaliwa yeta vulu oku kala iidhanena uudhano kehe mbono a hala no hawu vulu wo natango oku kala wemu sindanena oshimaliwa.

Iilongo muuyuni oyi na iimaliwa ya yoolokathana oshoka ohayi vulu okukala ya etitha eliko lyoshilongo pombanda. Iilongo oyi na omaludhi giimaliwa ngaashi iimaliwa iikukutu niimaliwa yomafo. Iimaliwa yomafo ohaku kala ne omathano unene ngono genasha sho taga ti kondjokonona yoshilongo. Iimaliwa ohayi yambula po eliko.

Omahala muuyuni goku landithila shoo taga ende taga indjipala, oshowo natango taga kwathele aantu mboka okuza kiilongo niilongo nomomidhingoloko dha yoolokathana ya vule oku tsakanena pehala limwe alike yo taa tseyathana noku taambathana omaukwatya nuuyelele mboka omuntu gumwe keheshi nale, ohapu adhika nee pomahala mpano oompumbwe ngaashi iinima yomomitse oshowo iizalomwa.

Muuyuni wonale kakwali naanaa oshipu omuntu opo avule okukala iimonena oompumbwe dhe dhashaasiku, ngaashi tuna nena omatungo nomahala goondoolopa taga ende taga humu momeho esiku nesiku. Aantu mo nena oto adha yena oondunda dhono dhili dha totwa dhoku landitha iizalomwa, iikulya oshowo oohauto niitungithi ya yoolokathana.

Isindanena ohauto yoye uuna wa kutha ombinga moku hinga nohole pethimbo lyo matango omanene goKrismesa. Opo wu vule oku kala wi isindanena omwaalu gwoshimaliwa sha ahda poondola dhaNamibia omayovi omulongo koomuma. Oto vulu wo natango oku kala wi isindanena oshimaliwa shika noshiyedhitho shoye shono ho vulu oku kala to nanwa a sho komvula.

Aalongwa mbono ye li kiiputudhilo yo pombanda ta ya ilongele omaungomba, oha ya vulu oku kala ye etapo iitaafula noshowo iipundi nosho woo oosikopa, moka ha mu vulu oku kala mwapakelwa oohema kaantu na kehe shimwe shoka omuntu tavulu oku kala apakela mo. Aanasikola mboka oha ya vulu oku kala yi ipa iilonga ku yo yene yo ta ya ili ko lele oshimaliwa.

Ombanaga yoBank Windhoek otayi kwashilipaleke aayakulwa yawo kutya otaya vulu okukala ya nyanyukilwa omakwatathano ngono omape ga ndulukwa po kombaanga ndjika unene oku indjipaleka epandja lyopamalungula mongodhi yoye (okaAppa) noshowo wo omaukwatya omape okunyanyukilwa, shono shi li sha ndulukwa po kombaanga ndjino shi ku kwathele ngele tashi ya mokutuma oshimaliwa okuza kongodhi yoye yopeke okuya kongodhi dha kehe gumwe ngoka wa hala.

Natu tseye nokwiilonga pamwe okakalata okatiyali kongeshefa yo mayalulilo. Hono toka etelwa kombaanga yoStandard bank Namibia. Okakalata koye hano otaka vulu keku etele wo uuwanawa ngaashi ohaka endele pamwe neyinyolitho lyoshali lyefumbiko. Inyolitha ano okakalata koye haka nombaanga yoStandard bank eto vulu wo oku kala wiisindanena ohauto.

Omuntu ngono e na oshimaliwa oshindji oha talika ko noha ithanwa kutya oye omuyamba nenge omukengeli. Omuntu ngono oha vulu oku ilikolela iinima oyindji ya gwedhwa po wo yimwe yomomaliko ngaashi oongombe, omahauto noshowo oongeshefa, omolwa oshimaliwa she shoka ha vulu okushi landa nasho iinima nda zi nokutumbula. Oha vulu wo okutuma aanona ye koosikola ndhono dhopombanda, oshoka oku na oshimaliwa.

Opuna omupopyo gwoshiwambo haku tii: Oshimaliwa oshi na omutse gwomuntu. Shino ota shi ti kutya: Oshimaliwa kashina owala uuwanawa ashike oshina woo natango uuwinayi oshoka opuna aantu mbono haya vulu oku kala ya ninga iinima iiwinayi, yo ta ya dhipaga aantu, molwa oshimaliwa. Iimaliwa yimwe woo natango, oha yi vulu okukala ye etwa po momikalo dha yoolokathana ano mbyono ha tu tii kayishi yoshili.

Methimbo lyonale kakwali naana kuna omahala ngono omuntu ta vulu oku kala atalelapo ye ilandele ompumbwe kehe ta pumbwa. Mongashingeyi otuna oositola dhono dhili dha tungwa dhina kehe shimwe omu ta vulu okwi ilandela mono omuntu ta vulu oku kala alanda pethimbo limwe eta faalele kegumbo. Otuna oositola ngaashi hadhi landitha iikulya, oWoerman brock, oShoprite, oPick nPay nadhilwe dhoka hadhi vulu oku kala dha kuta aantu dhi gandje iilonga.

Ombaanga yotango yopashigwana melongelo kumwe nositola yoNictus ndjono ya tseyika nawa ngeke tashiya piilandithomwa yomomagumbo oyili ya tulamo ofanditha yanakuowe ngaashi yomakopi gokolusheno ndyono lyolitela 1,7 lyali lyina N$ 719 paife olyakuluka kteya N$599.

Omuntu kehe monkalamwenyo okunana okutya kutya okwa pumbwa oshimaliwa opo eshi longithe shike. Aantu oyendji oya pumbwa oku longitha iimaliwa opo ya vule oku tunga omagumbo gawo gopashinanena. Yamwe taya landa iikulya yopashinanena. Ohaya futile wo natango aanona yawo oosikola noku landa wo omiti dhopashinanena.

Ombaanga yo NedBank otayi kwashilipaleke aayakulwa yawo kutya oya tulapo 50%, 30%, no 20%. Aayakulwa yawp otaya vulu okukala ya longitha 50% koompumbwe dhawo dhono dhili dha simana, osjowo iihupe yo 30% oshowo 20% kwaambyono yili ya pumbiwa ashike inayi pumbiwa momwaalu omunene.

Moondunda dhokulila dhopashinanena oto adhamo iipundi ya longwa nuukeka oshowo iitafula ya longwa nuukeka tayi hili omuntu omuntu uuna eli talelepo nenge ngele a hala okudhitula negumbo lye. Iipundi ohayi vulu oku kala yalongwa moonayilona nenge miiti. Iitafula ohayi kala ya thanekwa uunima uuwanawa tawu hili kehe gumwe ta talelepo ehala.

Hogolola oshingoli ngoye to kwashilipaleke omalwendo nkalamwe yo gwohe, opo natango wushininge oshipu nomakwashilipaleko ngono geli pondondo, nondjele yopombanda yoshingoli. Ayishe mbino otoyi etelwa nomapandulo okuza kombanga yo Standard Namibia, ndjono yili oku kwashilipaleka noku gandja eyakulo

Nguno omukalo omandiki gomangeshefo haga hololele mo aayakulwa yago kehe shimwe shili tashi hokokamo oshipe. Aayakulwa aakulupe noshowo aape otaya kunkililwa yi ilongekidhile opo yanongele noku tseya nawa omikalo dhono dhoku hwepo peka okulanda una taa longitha uukalata wo smartcard okuza momasiku ga hetatu ga novoomba omumvo omayovi gaali nomimbali nane potundi omulongo nambali.

Omuntu kehe okwa shitwa e na uunongo, moonyala dhe oshowo momadhilaadhilo. Ta vulu okunduluka po iilongithomwa ya simana, tayi vulu okumu petha iilonga kuyemwene, oshowo natango ta vulu okulikola mo oshimaliwa, shono nayemwene teki ipandula konima yomasiku. Omuntu oha hongo nduno iipilangi miiti, eta nduluka po oshipundi shoku kuutumba, mbyono yili hayi longithwa moombelewa dhopombanda, oshowo moosikola.

Oku matuka, monale ngele omuntu okwa monika ta matuka, ongele e li moshiponga nenge pamwe pwa holoka etumwalaka lyomeendelelo ndyono lya pumbwa oku ka thikithwa mbala. Ashike monena okumatuka oko onzo yuukolele, oshowo natango taku likolitha omuntu oshimaliwa mondjato. Aantu paife muuyuni oya tala ko okumatuka oko uudhano mbono wo natango tawu eta uukolele molutu lwomuntu notaku hwepopaleke omadhiladhilo.

Iimaliwa oyo onzo ndjono hayi humitha kombanda eliko lyoshilongo , oshoka kehe shimwe omuntu tapumbwa, oteshi pumbwa ngele ena oshimaliwa. Iimaliwa oyili pamaludhi gaali ngaashi iimaliwa yoombaapila niimaliwa yalongwa miiyela mbyono hatu to iimaliwa yiitenda. Iimaliwa ohayi humitha oshilongo unene ngele tashi ya kokutunga oosikola, okutunga iipangelo oshowoo natango omayakulilo agehe.

Omahala gokulandithila oga simana mokukalamwenyo komuntu, oshoka ohaga eta aantu pamwe yo taya tseyathana okuza koombinga noombinga oshowo komahala gi ili nokoondje wo dhiilongo. Aantu ohaye ya pamwe taya panga uukuume yo taya pindike iipindikomwa yawo. Aantu momahala muno ohaya adha mo nee iikulya, iizalomwa noshowo oompumbwe dhopaulumwempumbwe.

Ombaanga yaNedbank otayi kwashilipaleke aayakulwa yawo kutya otaya vulu okukala taya pungula oshimaliwa shawo mombaanga moka sho wo natango ashi koko sho shi vule okukala taya vulu okushi longitha tashi kumitha aaholike yawo poompito kehe mpoka omuntu ta pumbwa. Oshimaliwa shino uuna we shi pungula mombaanga ndjono yaNedbank oto vulu okushi longitha nando opethimbo lyiituthi ya yoolokathana to nyanyudha aaholike yoye.

Monena kapena omuntu ahala okukala omunyenge alala owala nkene lyapitile sigo otali ningine inwiilikolela sha shomondjato. Ngaashi koondolopa dhokowambo otuna nee omahala ngaashi gokomatala hono twaadha aantu taazi komikunda oshowo moondolopa tayeya taya tsakanene nokushingitha iilikolomwa yawo mbyono hayi kala yina ombiliha lela, nakehe gumwe teya moondolopa mono ohatondokele kehala hoka nokulanda kehe sho tapumbwa.

Omikalo dha yoolokathana dhoku ngeshefa . Oondunda dhokulanditha odhindji ohadhi vulu okukala dhinapo omikalo odhindji ndhono hadhi longitha okungeshefa mo iipindi yawo oshowo okugandja omayakulo nomawuyelele kaayakulwa yawo ga yoolokathana . Shino ohashi kwathele nee opo omangeshefo ngano gakale nokutothamo aayakulwa mbono yeli aape oshowo aakulu.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja uuyelele kaayakulwa yawo unene tuu mbono haya pungula nombaanga yetu ndjono yotango yopashigwana. Mbono yeli haya pungula oshimaliwa shawo okupitila mombaanga ndjino unene tuu aanangeshefa otaya kwashilipalekwa kutya otaya vulu okulongitha uukalata wawo mbono woongunga opo ya vule nande okuhehela oshimaliwa op uuna yeli mompumbwe ya vule okuza mo.

Aantu oyendji monena ohaya ulike oowino dhawo ndhoka ya shitilwa kupamba taye shi ningi okupitila miihongomwa ya yoolokathana mbyono haya vulu okunduluka po nomake gawo yoyene oshowo nomadhiladhilo gawo. Otu na ngaashi oosikopa ndhono hatu vulu okupungula iikulya yetu noshwo omambo getu nenge kehe shimwe shono twa hala okupungula.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja ekunkililo kaayakulwa yawo aakulu oshowo mboka aape noyeli yena ohokwe okukala ya patulula oompungulilo nombaanga yawo ndjika. Otayi gandja ekunkililo opo omuntu akale ena eyipangelo uuna tashiya kokupungula nokulongitha iimaliwa yi iyageke okulongitha iimaliwa yawo nuuhasha. Oshimaliwa osho shimwe shili shasimana moompumbwe nomonkalamwenyo yomuntu oshoka ohashi kandulapo omaudhigu.

Ombaanga yonedbank otayi gandja omankukililo kaayakulwa yawo opo yakale nokunongela osho wo okudhidhilika omadhidhiliko ngono haga longithwa kookalyamupombo uuna yahala okuyakako iimaliwa yaayqkulwa koombaangq dhawo. Omandhidhiliko gamwe gomugo okwiiyageka okugandja onomola dhawo dhomeholamo ndhoka haa longitha okunana iimaliwa.

Muuyuni wongaashinyeyi kehe gumwe ota longo nuudhiginini opo a vule oku ikongela iilonga ku yemwene, a vule a likole oshimaliwa shono shili ompumbwe ya kehe esiku, unene ngele tashi ya moku inyangadhalela kehe shimwe shono tashi mu etele oshimaliwa. Aantu ohaya longo nee nande iipundi mbyono yili hayi longithwa moombelewa ndhono dhonena, taya longitha iiti ya kola , taye yi hongo noku yi painda.

Eshongo enene moshilongo olyo ndyoka li li po kutya aagundjuka oyendji kaye na oompito dhiilonga, nonando ye li yi ilonga kiiputudhilo yopombanda. Iilongo oyindji muuyuni ohayi kambadhala nduno okwiitaala mbono ye na ontseyo mokutunga opo ya vule okutunga oositola dhawo dhomalandithilo moshilongo shawo yo taya kutu nduno aagundjuka yi ilikolele oshimaliwa, yo ya vule okwiihupitha yoyene pamwe nomaluvalo gawo.

Ombaanga yotango yopashigwana moNamibia otayi gandja oshilage oshowo natango ekunkililo kukehe ngoka eli ena ohokwe nokwa hala okukala apatulula omapatululo goopungulilo mombaanga yawo. omasiku shotaga kakala ga 3-4 gaMaalitsa oshowo natango ga 5-6 gaMaalitsa otaa kakal yeli poshinyanga sha UNAM, oshowo natango sha NUST noku gandja omauyelele kwaamboka yena ohokwe.

Nguno ogo omukalo ngono ombaanga yaVenduka tayi tseyithile nago aayakulwa yawo nenge ayehe mbono ye na oompungulilo mombaanga yawo ndjono taya vulu okulongitha opo ya kale taya vulu okutuma oshimaliwa okupitila mongodhi, okuza kongodhi yomutumi okuya kongodhi ya nakutuminwa. Otaye shi ningi nduno taya longitha oongodhi pwaa he na eongaongo lya sha.

Iimaliwa oyo eliko monkalamwenyo yomuntu nomomushitwa kehe. Aantu oha yi ilikolele iimaliwa uuna yamono iilonga pamwe yakutwa nande okoombelewa dhontumba yo yavule woo okukala taya kwathele oshigwana yo yi ikolele oshimaliwa kehulilo lyomwedhi. Aantu ohaya longitha iimaliwa mbyono mokupungula yavule okufala omaluvalo gawo koosikola nenge yavule okulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aayakulwa yawo uunene tuu mboka aanangeshefa opo ya vule okukala ya pungula iimaliwa yawo yiishoshela yombaanga noka saving pocket hono keli taka vulu okuya kwathela ya gongele oshimaliwa yo ya vule okukakala taya futu nuupu iishoshela yawo yoombanga noyoongeshefa dhawo uuna esiku lya thikana.

Oholongitha ngaa omukalo omupe gombaanga yotango yopashigwana nongodhi yoye yopeke? Ndino olili epulo limwe lyomomapulo nomikalo ndhono dhopashinanena tadhi longithwa kombaanga yotango yopashigwana opo yivule okugandja omauyelele, onkene aalongithi yombaanga ndjino yotango taya vulu oku ilandela kehe shimwe shono taya pumbwa omalusheno, iikulya noongodhi dhawo dho peke.

Mbono yi iyadha ye na uunkulungu wa matutu ohayi iyadha nduno taya nduluka po iipundi mbyono haya vulu okutula mo meni lyawo iituta oshowo omafulafula, opo ga vule okukala taga kuutumbwa nokulongithwa moombelwa ndhono dha huma. Kombanda hoka ohaya vulu okutula ko oonayilona opo dhi kale ko dha thethenga nawa.

Monale momagumbo gopamuthigululwakalo iinima oyindji mbyoka kwali hayi longithwa okukwathela okwali yandulukwa miiti. Iiti okwali hayi hongwa nokunduluka po ngaashi iipundi yoku kuutumba, omaholo gokunwina oshowo natango oma gokulila. Monena natango osha tsikila oshoka aantu otaya longo mo oombete dhokulala, iitaafula yokulila oshowo oosikopa dhokupungulila.

Omahupilo goshilongo ohaga tongo monwamo kondjele yoshimaliwa kutya oshimaliwa osha thikama peni muuyuni. Opuna iiyeleko ndjono hayi yeleke ondjele yoshimaliwa kehe sho shilongo muuyuni, shono ne hashi kwathele aayendi mbono ya hala okuka talelapo omahala gi ili nogi ili nenge oshilongo shontumba avule oku yelekanitha kutya paife ita vulu kuya molwendo oshoka oshimaliwa shoka ena mondjato otashi gwana molwendi lwe.

Ehalelo lyompolo kaayakulwa yombaanga yaVenduka. Ndino etumwalaka ndyono ha li gandjwa oku ziilila kombaanga yaVenduka lyoshali, oku kwa shilipaleka aayakulwa ayehe yombaanga ndjoka unene ngele ya taalela omafudho giituthi ngono ha ga kalako omunvo kehe. Iituthi ngaashi Okrisimesa nosho woo ominvo omipe, ombaanga oha yi gandja etumwalaka yi kwashilipaleke kutya aayakulwa yawo oyena oshilonga.

Oshilimaliwa osho oshitya shono hashi gandjwa koshinima shontumba, shono shili shata likako pambelewa shasimana nomonkalamwenyo yomuntu. Oshimaliwa osha shivulu okukala sha yambulapo omahupilo goshilongo oshoka ohashi vulu okukala shalongithwa kepangelo lyoshilongo shontumba li vule okukala lyalanda nasho oshinima oshilongo shontumba, ohashi vulu wo okuyambulapo omahupilo monkalamwenyo yomuntu oshimaliwa moshilongo kehe osha yoloka.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB Namibia, otayi kwa shilipaleke aayakulwa yawo kutya, oya nduluka po omakwatathano omape ngono gaashi owala okula aayakulwa yawo taa longitha uuna ya talele po ombaanga ndjoka oshipala noshipala, ashike shino otashi ningwa woo natango oshipu okupitila pamakwatathano ngono taga pitile poongodhi oshowo natango pa ikwa kompiuta hehe.

Aantu yomatseyiko gayoolokathana otaya ilikolele iisimpo oyindji tashi pitile mokuhonga iipilangi osho wo omiti dhopaunshitwe. Aantu oyendji mbono ye na uunongo wamatutu moonyala dhawo osho wo momadhiladhilo gawo ohaya vulu okuya momithitu mokulekule nokuteta omiti yo taya nduluka po oombete, iipundi osho wo oosikopa dhokupungula iikulya noohema.

Uuna taku tumbulwa eliko itaku popi wa owala iinamwenyo mbyono omuntu a likola ngaashi ongombe, iikombo nenge iinima ngaashi iilya niikwawo wo, ashike eliko olya Kwatela mo wo oshimaliwa. Oshimaliwa muuyuni oshili mo kehe oshilongo shina oshimaliwa sha sho shono hashi vulu oku longitha uuna tashi ya mbula po eliko lyoshilongo.

Iimaliwa oyo eliko enene lyoshilongo ndjoka hali vulu oku kala lyalongithwa okuhumitha omahupilo goshilongo pombanda. Unene ngele tashiya okulanda iinima kondje dhiilongo opo yiye yi vulu okuya yilongithwe moshilongo. Eliko woo lyoshilongo olya talika ko hali humu pombanda uuna aantu yena iimaliwa yomoshilongo mono yo taya vulu okuya kooskola dhi ili nodhi ili yoya vule oku yambulapo omalongo gawo.

Methimbo lyookuku lyonale okwali owala aantu yi ikolelela kutya eliko lyawo ongele yena iinamwenyo ngaashi oongombe, iikombo oshowo kehe oshitekulwa namwenyo mbyono yeli ya likola. Ashike monena opo omuntu a talikeko ena eliko ongele ena oshipewa. Iisimpo oyl yili tayi vulu owala nokuyambulapo eliko lyoshilongo oshowo oku kalamwenyo komuntu.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja uuyelele kaayakulwa yawo, opo ya kale taya longitha omakwatathano gopambaanga taya longitha omashina ngono gokutula nokunana iimaliwa pondje, shi vulithe okukala owala ya tegelele aanambelewa yomombaanga opo ya vule okuya mombaanga momikweyo omileeleka yo ya vule oku ka mona omayakulo. Shino ohashi vulu okukwatela po ethimbo lyawo, opo ya vule oku ka longa sha shilwe natango.

Otu na omahala ga yoolokathana gokulila ngono hatu ithana elugo noshowo oshinyanga. Pamuthigululwakalo otu na elugo mpono oomeme nuunona wuukadhona hawu kuutumba nokulya pamwe iikulya kehe ya longekidhwa. Tse tu na wo natango omahala giinyanga mpono hapu kuutumba aasamane noshowo uunona waamati ngele taya li nokukundathana kehe shimwe shono taya vulu okukundathana.

Okupingakanitha iimaliwa Monena aantu oshe ya ningila oshipu, unene ngele omuntu a hala oku ka talela po oshilongo shimwe nda dhini okutumbula ta zi moAmerica opo ya vule okupingakanitha iimaliwa yoodola dhaNamibia noshimaliwa shokoAmerica. Ohaye shi ningi nduno taya yi poombelwa mpono taya vulu okumona omakwatho.

Oongeshefa sho tadhi ende tadhi indjipala aantu mbono haya longo moongeshefa mono ohaya tulamo nee iikwatelo hono haya vulu okupakela iilandithomwa yawo opo yivule oku kala tayi monika kaalandi, yo yivule wo okukala yili muundjolowele. Iinima mbino ohayi ithanwa nee takutiwa oolaaka. Oolaaka odha simana oshoka ohadhi vulu oku monika ku kehe gumwe uuna teya mehala lyomalandithilo, opo avule okwiilandela iinima ye.

Muuyuni wo nena aantu otaya pingakanitha iimaliwa moshilongo moka yeli niilongo iikwawo. Shino ohashi indjipaleke eliko lyoshilongo lyiye pombanda oshoka ngele omuntu okuli moshilongo Namibia ye okuna aakwanezimo ye yeli koAmerica ohashi kwathele, opo omuntu a pingakanithe iimaliwa. Shika otashi kwathele omuntu opo a vule oku tuma oshimaliwa kehe pamwe

Omuthigululwakalo gwetu gwaawambo omaudhano oga kala ngaa gayooloka ngaashi omaudhano gwoongonyo, omaudhano getanga lyokoompadhi nenge omaudhano gwokumbwinda ashike ka kwali naanawa ga talikako onga omaudhano ngono tage eta oshimaliwa, omaudhano ngaashi gamwe ogo kutondoka, aawambo nayo oya simaneka omaudhano ngono nonande pwa kala nee mpono kutya ka kwali naanawa yelipo taya pewa nenge oku pandulwa nasha

Muuyuni wonena aantu ya ningi oondunge dha yolokathana ngele tashi ya pamapungulo gopashimaliwa, yamwe oyendji ya ningi oonkambadhala okupungula iimaliwa yawo nomayalulu goombanga nayamwe ohaa longitha uupokopoko mboka taya adha momagumbo ngawo, opo ya vule okupungula mo iimaliwa, niimaliwa ohayi pungulilwa oondjumbo dhokomongula.

Onakuziwa yookuku onkalo okwali ya nyayipala ndyono ya li ya ngambeka ookuku oku ka talela po omahala gi ili no gi ili nenge ookahewa kawo mpano naampeyaka nenge puushindalongo shino okwali nee sha dhigupalekwa konkalo ndyono yiita ya li yi ihanena uuyuni awuhe, oshowo natango omaluhepo ngono gali ya taalela moondjato dhawo ookuku kakwali ye na oshimaliwa opo ya vule okuthika mpono puna ookuume kawo nenge ookahewa kawo nenge ya vule oku ka talela po omahala molwa oompumbwe dhontumba.

Pethimbo lyookuku elongo kakwali naana lyasimana, sho osho wu wete unene ookuku kayali naana ye na omayalulilo gokombaanga ya pungulile omaluvalo gawo iimaliwa yoku ya fala nande okiiputudhilo yopombanda nenge moosikola, ashike oyali owala yi itula mokuya yakalithe oongombe nenge okusila aanegumbo oshimpwiyu.

Pashiwambo otwa kala nokuhokololelwa omahokololo ga yooloka, uuna tashi ya pokulandithathana. Ookuku oya kala nokutu lombwela kutya uuna pu na ngono kwa li e na nando oshikombo, omanga pu na gumwe e na ongombe, okwali nee haa vulu ku kala pu na gumwe e na oshimaliwa ye ta gandja oshimaliwa shi thike pongombe, ye ta pewa ongombe. Ngono ogo omukalo gwa kala pokati kokulandathana pokati kOmuwambo nOmuwambo.

Ondjelo yamahupilo muuyuni ohayi yelekwa nongushu yoshimaliwa kehe oshoka iimaliwa yiilongo muuyuni oya yoolokathana. shino ohashi kwathele nee aapashiyoni naatalelipo opo yavule oku ninga omatokolo ya tala kiiyemo yawo yopa mayalulo gawo gombaanga ngele tayi vulu ngaa okugwanena omalweendo gawo ngono ta ya lala kanene .natutye nee omu talelipo tazi moNamibia okuya puushiindalongo Angola, okuna okutegelela ongushu yoshimaliwa yo shilongo she shi londe opo avule okuya.

Mbono ookapyoko nawa mokulanditha oya hala omawi gawo aluhe gu uvika ano mpeya naa mpeyaka oha yeshi ningi nee ta ya longitha uukola wa yoolokathana opo omawi gawo ga taandele. Ookatimukupulwapale mbano ta ya longitha omawi ta ya pitile momambako opo ya landithe iilandithomwa.

Moshilongo shetu Namibia otu na omiti ngaashi omingaalipi, omisati nomiti woo ndhono hatu ti omipapa. Komithitu dhoko kule ngaashi koshitopolwa shaKongo nokoKavango oto vulu oku mona ko omiti mono to vulu okulonga mo iihongomwa yoye ngaashi iipundi nosho woo oombete. Aantu oyendji yokoombinga hono oya kambadhala ngaashi taya vulu opo yahongemo iihongomwa yawo ayihe yalandithe yo yi imonene oshimaliwa.

Aantu muuyuni oya shitwa ye na omatseho ga yoolokathana. Aantu ya shitwa ye uunongo, aantu ya shitwa ye na omaunongo gokuhondja, haa hondjo oonguwo, ano iizalomwa yokuzala komalutu, osho wo natango omakumbatha ngoka aantu haya isiikile pethimbo lyuupyu osho wo lyuutalala. Aantu oyendji oya ya koosikola, opo ye ki ilongele matseho ngoka ga yoolokathana.

Uungomba nuunkulungu tawu hololwa olwindji kwaa mbono ye na omatseho ga yoolokathana. Taa nduluka po iikwatelwa ya yoolokathana mbyono hatu longitha moondunda dhetu dhokulala, oshowo moombelewa dhetu. Olundji otaa pangele iikwatelwa, mono omuntu ta vulu okupungula oohema, oonguwo oshowo omambo.

Pethimbo lyonale aantu oya li unene yi ikolelela moositola ndhoka hadhi adhika momikunda, ano ookefe. Nodha li owala dhi na iinima yontumba mbyoka yapumbwa ndele haunene naanaa to adha taya iyadhele mo kehe naanaa oompumbwe dhawo. Unene ngaashi mopaife tu na oositola ngaashi ooShoprite, ooWoerman brock nooPick 'n Pay, ndhino odhi na unene kehe shimwe omuntu ta kongo nohadhi kutu wo aantu oyendji.

Caprikon groupa ombaanga yomoshitunda Namibia ndyono hatu ti ombaanga yaVenduka, ano Bank Windhoek. Aananena naakwateli komeho taya lala inaya kumuka, omolo oompumbwe dhomuNamibia, taa ndhiladhila nkene yena okudhi longa ,opo oshigwana shi nongele omukalo omuwanawa goku pungula iimaliwa ya sho . Bank Windhoek ta lala ina kotha noku ndhiladhila noku tula komeho opumbwe dhomunona omuNamibia .

Iimaliwa yoyene muuyuni yawo naanaa yilyaathane , ashike shono ohashi tongolwa kongushu yoshimaliwa shomoshilongo shoka. Iimaliwa ohayi vulu okuza ongushu, yo yimwe ohayi vulu okukala yina ongushu, yivulithe iimaliwa yomoshilongo shontumba. Kehe mpa tolyata okoshimaliwa . Uuna wahala okuya nomalweendo wukatalelepo oshilongo shontumba ongele wuna iimaliwa. Iimaliwa olundji oyina omafano gaaleli mbono yalela oshilongo.

Oompungulilo odhindji dhiimaliwa ndhoka hatu ti oombaanga odha gandja iilonga kaantu mbono ye na oowino, opo ya vule ya kale taya fatululile aakwashigwana. Aantu mbono hatu ti aanambelewa yomadhiladhilo gopahimaliwa naatseyinawa yiihohela. Aantu mbano ohaya vulu nee okukala taya gandja omauyelele ge na sha nkene aantu ye na okukla taya kaleke po omadhiladhilo gopashimaliwa shawo nokoombaanga.

Iihongomwa yomomiti ongaashi iitaafula, iipundi osho woo oosikopa ndhono hadhi adhika momagumbo gopashinanena nomoongulu dhoosikola. Aantu ohaya vulu okulonga nokulongulula iiti noya vule oku ndulukapo iinima yomaludhi gayoolokatha. Uuna omuntu anduluka po iihongomwa miiti ota vulu okuyi landithapo opo a wape eyi landithepo ye iimonene mo iimaliwa.

Iipindi omomeho go omeho ihaga umbilwa enkolo . Aantu oyendji otaya nduluka po iipundi yomaludhi ga yoolokathana Iipundi iiwanawa tayi hokitha. Oyendji ya longo iipundi yawo momiti, ya honga omatindi gomiti yo yamwe ya tete iitayi yomiti opo ya e te po iitafula nomaludhi giihongomwa ya yoolokathana iiwanawa notayi shambula.

Aantu koombinga noombinga taya fanditha esiku nesiku taya ulike iilongomwa niihonhomwa yawo mbyoka ye eta po, ongele oonguwo dhomaludhi ga yooloka osho wo kehe shimwe shoka tashi opalele momeho. Otaye shi ningi nokufanditha omutenya momapandaanda nosho wo momatungo mono taya tsilike nokuhalitha iilikolomwa yawo.

Opu na aantu mbono ya shitwa yaashi aandalapateli yomauyelele. Oto adha omuntu ta shanga omambo ge, opo ya topole uunongo montseyo yoshinima shontumba shono e shi shi. Oto adha nduno omuntu ta gandja uuyelele kombinga yankene omuntu e na okupungula oshimaliwa she, opo shi vule okumu kokela nenge e keshi likolithe monakuyiwa sho shi mu zile uuwanawa wontumba.

Uuna omuntu a longa oshilonga shontumba oheshi pandulilwa. Oha pandulwa niisimpo nenge nondjambi ndjoka ha vulu okumona kehulilo lyomwedhi. Aantu oyendji oya tala iimaliwa onga oshinima oshiwanawa okupandulitha nasho oondjambi dhawo dhaaniilonga. Aantu ohaya likola oshimaliwa, opo ya vule oku ikwathela.

Ekoko lyoondoolopa muuyuni oli li oshinima shimwe tashi limbilike omapangelo. Aantu oyeli taa mbomboloka ko okuza komikunda yu uka moondolopa, yamwe tayi ipe uugumbo kutya taaka mona ko omahupilo geli nawa ashike hwiya otaa kala owala yeli moombashu nenge momagumbo inaaga silwa oshimpwiyu. Ekoko lyoondoolopa ndino oli li lya nika oshiponga unene.

Omunamatseho kehe oha kala ta yolele keta yego, omolwashike mbela? Omolwa iilonga ye yuumpulungu yokomake tayi mu etele okamanya nenge okamaliwa . Aashitwa yOmuwa mba ya shitwa, yena uunongo kamana, ohaya uhala taya hongo iiti, iipilangi noku hambula iiyela yo ya vule okulundulu ka mo iipundi, iitaafula, iikwatelwa iiwanawa ku mana . Itala nawa wu vule oku mona oshitalenti nuunongo woye mpa wuli mungoye mwene .

Muuyuni wopaife kehe mpa to ende, to lyata, to gumu okoshimaliwa to popi, okoshimaliwa to gumu, oshoka kehe shimwe sheku kondeka, shi li popepi nangoye oshimaliwa, ano otashi vulu oku ku etela oshimaliwa. Aantu monena kutya nee omutate, omumeme nenge omunona omushona, oto vulu oku ilikolela oshimaliwa tashi pitile miilonga ya yoolokathana. Otu na ethimbo ngaashi ndino lyomvula aantu taya kunu iikunomwa yawo, opo ya vule okumona oshimaliwa taya landitha mpaka naa mpeyaka.

oombanga odhindji otadhinduluka po omaudhano gaayoolokathana, opo aantu yavule okuya kumwe yoyanininge shanamutango kesindano, ohaga kwathele aantu yasindanene omapole miinima yayoolokathana nolundji omuntu ngu ahala okukutha ombinga tafutu owala kohulo yoonyala ye taka ilikolele oshindji shindji shono tavulu oku keshi longitha.

Omahangano omakwashilipaleki gokupungula iimaliwa yaakwashigwana otaga longo nuudhiginini opo ga vule okushunitha nokupandula oshigwana shoka hashi pungula pamwe nago. Olundji otaya gandja oompito dhokusindana opo aakwashigwana mbono ya vule oku isindanena okashonanima hono yena po. Olundji oto adha taya pititha omatseyitho ngono taga ulike nkene aanntu yena okulanda noositola taya longitha uukalata wayo yo ya vule oku isindanena omasindano dhingi.

Oombanga odhindji otadhi kambadhala ngaashi tadhi vulu opo dhi hokithe aantu, osho wo okukutha mo aantu momapandaanda naamboka yeli taya ningi iinima iiwinayi. Mbono ye na omaunongo nande ogokumbwinda nenge okukwathela mbono kayeshi okuyoga, ohaya pewa oshimaliwa shontumba opo yavule okuhokithwa mwashono yeli taya ningi.

Monakuziwa iimaliwa oya li ya pumba nokaya li hayi likolwa kukehe omuntu. Opo ookuku ya mone oshimaliwa oya li haya yi kokaholo ano komoonda ya ka konge iilonga nokutelekela iilumbu. Oya li haya futwa iimaliwa mbyono haku ti wa iiponda yomwaalu gontumba ya li owala miimaliwa iikukutu yomasenda gaali nenge miithilinga mbyono ya li tayi vulu okulikolela omuntu ohauto. Iimaliwa yomafo ka kwali naanaa yaha naangoka a li e yi na okwa li a talika ko kutya oshipuna.

MOshiwambo omu na omatemba gokulila ngono haga lilwa kaasamane ga hongwa momiti. Omu na wo natango omatemba gokunwina iimuna, ngono haga longithwa pethimbo lyokuhugila, opo ga vule ga kwatelwe omeya, yo iinamwenyo yawo yi nwine mo. Oyindji mbino oyeetwa po kaahongi yiipilangi mbono ye na ontseyo nawa.

Iipundi yopashinanena ya longwa miipa yiinamwenyo ngaashi iipa yoonzi. Ya tholomwa pamatseho gomuule tayi hili aanamake mbono ye hole iinima tayi welima. Omagumbo ogendji momuthigululwakalo taga hulu po naantu otaya tapa oonkalo dhaatiligane mbono hela ya valwa evi kaye li shi uuna ye li lyata ongele ya yin pondje yegumbo. Iipundi mbino ohayi kala nee tayi welima yo tayi nolundji otoyi adha momagumbo gopashinananena.

Paunshitwe aantu oya shitwa nomaunongo ga yooloka gi ili nogi ili ngono wo ya kala nokuga longitha yo ya vule okunduluka po iipundi mbyon ya yooloka notayi monika pamaludhi ga yoolokathana. Iipundi mbyono hayi kuutumbwa moondunda dhokukalwa ndhono hatu ti ooseti, nenge moondunda dhoosiisilwa mbyono hayi gandja esimano muunongo wa kehe omuntu mono tewu talele.

Muumbwalangandjo weshito omuna iinima oyindji tayi vulu oku longithwa ku kehe gumwe a hala opo iyetele oshimaliwa. Oshilongomwa kehe sha longwa nuunkulungu otashi vulu shiku etele oshimaliwa mondjato. Opuna omakunde, Oofukwa, Omanuwa, Omaliwa, omanyangwa nIilya nayo otayi vulu oku ku likolitha oshimaliwa unene ngaa ethimbo ndino lyOkufu. Ngele iiyenguti ya kukuta otayi vulu wo oku landithwa po yi etele mwene gwasho oshimaliwa sho osho teti.

Oombanga odhindji monena otadhi kwashilipaleke aayakulwa yadho una ya hala oku katalelapo oondunda nenge omahala gokulandithila ya humbate uukalata wawo wopamayalulo gopambanga. Shino oshili ne tashi kwashilipaleke opo yaka ka nithe oshimaliwa momwalu omunene ngashi shakalako noku ningwa nale una ya adhika ko kalyamupombo, shino wo oshili natango eyakulo negameno lyiiyemo yawo.

Ngaashi wo shili nopethimbo lyonena, aantu oyapumbwa okuya kumwe opo ya paathane omayele gomondjila notaga tungu. Monakuziwa yetu aantu oyakala haya hungile piinyanga opo yiilongesha. PaShiwambo uuna omuntu ahala okutopolela oshigwana oha gongele aantu momikalo dhiigongi, eta taandeleke omadhiladhilo ngoka ena oshoka anuwa oondunge ihadhi gwanene omutse gumwe.

Oombaanga odhindji muuyuni otadhi kwashilipaleke kutya odha gamena mbono haya mbaanga moombaanga dhawo koombudhi nokoongangala. Olundji omahangano ngano otaga gandja uunongo, mbono tawu kwathele aantu, opo ya kale ye na ontseyo nowino ngele tashi ya koombudhi ndhono dha ninga iihakanwa komalungula.

Iimaliwa moonkalo dha nakanena muuyuni mbuka otayi ti pi. Iimaliwa ohayi longithwa oku landa oompumbwe dha shaasiku komuntu kehe. Ohayi longithwa oku futa omayilongo gaanona, gaakuluntu. Oku futa uuhaku uuna omuntu a gombokelwa osho wo oku landa kehe shimwe shono shili sha pumbiwa megumbo. Iimaliwa oyo wo hayi vulu oku kwathela omuntu aye kehala limwe li ili.

Omahangano goku pungula iimaliwa otaga longo nuudhiginini opo ga kwashilipalekepo eyambulepo lyaanyasha. Oku kwashilipaleka kutya aanyasha oya pewa ompito yokwiihumitha komeho uunongo wawo, natango taga kwashilipaleke wo elongitho lyuoshimaliwa ,oku pitila moopoloyeka dhokatanga nenge nomaudhano, natango oshili wo ombanga yina oshinakugwanithwa shoku humitha komeho oshigwana, moka hayi iimonene iiyemo yawo.

Oshimaliwa osho omukalo gwa tseyika nawa pambelewa muuyuni auhe wokulanditha nokulanda. Elalakano olyo okupewa iipindi ngaashi iikulya nenge eyakulo ngaashi uunamiti nenge elongo pehala lyoshimaliwa shoka to gandja. Epangelo nenge oombaanga ohadhi gandja iimaliwa ngaashi omikuli kaanangeshefa aashona, opo ya vule okulonga omapya gawo yo ya vule yi ilikolele mo iinima niilikolomwa oyindji.

Okulanditha komomatala oko onzo onene yeliko kaakwashigwana oyendji moNamibia, unene tuu moondoolopa dhokonooli. Omatala ogo ehala moka uunamapya, uunshitwe nokutunga wo oontungwa haku tsakanene. Aantu ohaya landa, oshoka aalandi oyendji. Oondando wo odhi li pevi.

Pethimbo lyomatyapulo giituthi oyindji ya yooloka ngaashi pOpaasa, aantu oyendji muuyuni ya nyanyukwa nokutyapula noshilongo ashihe nenge muuyuni tashi ethithwa kuunongo nokomatseho gawo. Okumatuka ondapo yokulamauka nomomathigathano gookutha po ndi kuthe po. Omahangano muuyuni ohaga tsu kumwe nokugongela oshimaliwa shontumba, opo aathigathanipo moonkatu dha yooloka ya vule okupandulwa yo ya pewe omapole gawo. Uudhano mbuno ohawu eta wo aantu ya kale pamwe nokutseyathana.

Iihongomwa mbyoka yaza momiti ngaashi oosikopa iipundi niitafula oyina esimano enene monamibia, unene tuu sho ya nuninwa okulongitha momagumbo, moombelewa nomoosikola . Iihongomwa mbino ohayi yoolokwa pamikalo gwomiti ndhoka dha longithwa noshowo onkalo moka tayi ka longithwa. Iihongomwa yomiti dhopaushitwe ongaashi iipundi mbyono ya ningwa momidhi dhomiti oshowo miitayi.

Omagumbo gopashinanena moNamibia oga lunduluka noonkondo okuyeleka nomagumbo ngono ga zi monakuziwa. Ngaashingeyi aantu otaya kambadhala ngaashi taya vulu opo iitungile po egumbo lye ndoka li na uundjolowele no lina egameno no ta li ka leke eyonagulo lyuushitwe kokule. Aantu oyendji oya hala momagumbo ga gamwenwa ongele okiiponga oshowo kiiyamakuti oshowo omalukalwa ge li nawa.

Uuyuni shotawu humuko osho woo ongeshefa dhoondondo dhayooloka tadhi ende nokutungwa mpoka naampoka. Aagundjuka ohayi iyadha nee taya mono iilonga oshoka ohaya kutwa moongeshefa oonene ndhika oonene yamwe taapakele moolaka yoyamwe taya longo pomashina opo yavule okukwathela aanegumbo nokulanda oompumbwe dhawo dhakeshe esiku.

Iimaliwa ohayi likolwa mokupitila miilonga. Uuna omuntu a longo oha mono epandulo tali ningwa pashimaliwa. Ohayi longithwa nduno okulanda oompumbwe dhomuntu dha shaasiku. Ohayi kwathele wo natango eliko lyoshilongo li hume pombanda okupitila mokutunga nande iipangelo nenge oondjila noshikwawo ondjelo yoshimaliwa oya simana, oshoka oyi na ongushu.

Omukulu gonale okwa tile wakambadhala kusindi, aantu oyendji mboka ya shitwa yena omaunongo ya kambadhala kehe shimwe shoka taya vulu nonena otaya ligola. Oyendji mbono yena omatseho goku longa iilongomwa yawo yokomake otaya landitha kaatalelipo nokayendifuta oshowo ku kehe gumwe ngoka taka kala ena ohokwe miilongithomwa nomilongomwa yawo mbyono yena. Otaya landitha opo ya vule oku kwathela omalu valo gawo oshowo onakukala momagumbo nayo.

Aantu oyendji muuyuni otwaadha ya ngundumana pomahala ngono go malandithilo, taakongo oompumbwe dhawo dha shaasiku. Oyendji oto ya adha momangeshefelo nenge omo maalaka nenge momatungo ngono gopashinanena.

Moondunda odhindji dhopamalanditjilo nenge dhopamangeshefelo oto adha mo omaludhi giiyata nomamate gokuyala pevi gopashinanena, ngono haga longo unene miinima ya yoolokathana. Mbyoka hayi ningithaopo va kale omapu, omawanawa mokutala oshowo taga vulu okutonywa mbala. Aanru otaya nduluka iiyata mbyoka ya ningwa kaantu oshowo tayi longwa moonayilona oshowo tayi longwa miinima yo paunshitwe.

Ongaashi omukulu gonale a tile"Wa kambadhala ku sindi", oshitumbula shino osha zi nale muuyuni wookuku mbono yali, uuna ethimbo lyomvula ya loka haya yi momatale nenge momadhiya ngono geli popepi nayo noku ilonga nkene taya vulu oku pita momeya. Uuna pwa holoka omvula ya loka omeya ogendji, ookuku oyali haya taaguluka omeya, taya longitha nande omukalo gokumbwinda ngaashi nee twe shi tala ko muuyuni wonena tashi etele aantu iimaliwa ya yooloka.

Kapu na omuntu a valwa ke na uunongo moshinima shontumba. Aantu oyendji nena ya gongelwa kumwe komakwashilipaleko gomahangano, unene ngaa ngono goombaanga ngono haga gongele oshimaliwa shomwaalu gontumba noku eta aantu kumwe nohole, nomitima adhihe noshowo ye ya pe okashona hono taya vulu okupandulwa uuna ya thigathana po momathigathano ga yoolokathana ngaashi gokumatuka. Okumatuka ondapo yokalamauka. Aantu oyendji ye shi hokwa noye shi tula miilonga.

Omukalo gokufuta nokumbanga nongodhi yoye oguna uuwanawa owundji kaNamibia unene tu shotawu kuningitha onkalamwenyo yi kale ompu, oondando odho dhagwa pevi elela. Oshiliwo natango egameno oshoka omuntu ina pumbwa okukutha omamaliwa ogendji gendji ye ti idhenge ano ondjila aye kombanga ashike shino oheshi ningi owala nongodhi yopeke noheshi ningile megumbo.

Nedbank ombaanga yomuuyuni tayi gandja wo moshigwana shoka ya mona mo. Ombaanga tayi kwathele mbono ye li momaupyakadhi, tayi gandja omakwatho kaanasikola yo otayi shi shuna wo moshigwana uuwanawa mbono ya kuthile mo. Aantu shi taya mbaanga nombaanga ndjino yoNedbank konima iihohela yawo sho tayi ende tayi tana nongeshefa yawo tayi tana yo aakuluntu yoNedbank taya inika komilungu, opo ya vule okugandja.

Methimbo lyonena ompungulilo wo dhoshimaliwa tadhi ende tadhi indjipala. No kehe ompungulilo yoshimaliwa nayi kambadhale okueta po omukalo ngono yi na okuhila nokukonga nayo aapunguli muwo. Ota kambadhala ne okueta po omikalo dha yolokathana ndhono tadhi vulu okuhila aapunguli opo ya kale ye na ohokwe mokupungula iimaliwa yawo nenge iiyemo yawo nompungulilo yawo.

Sho uuyuni wuli moku huma komeho otuna omaalaka tuna omangeshefelo ngono to adha ga pakelwa opaka sigo okomufwata. Otuna mo wo omaludhi giikulya ngono tatu adha moma alaka getu geli ga tulwa moompunda miipakete oshowo moondoha tatu ti oya longekidhwa noya gamenwa koombahiteli. Oomalaka go nale ita ga faathanithwa nomaalaka go nena.

Monalenale aantu oyali haya mono iihuna moshili. Aantu ya li haya lala poombanza dhaza miipa yiinamwenyo uunene tuu oombanza dhaza moongombe yo taya lala moondunda dhoosilila dha dhikwa niithini ya tetwa momiti. Aantu oya li haya lala poombanza ndhono ashike odha li hadhi luluma oshoka okwali dhina omagonya, ashike monena uulenga weya aantu ya lala moondunda kuna oombete dhondilo dho odha thethenga nawa.

Oompungulilo dhoshimaliwa muuyuni odhili tadhi kambadhala ngashi tadhi vulu opo dhigandje noku shunitha moshigwana shono shili hashi pungula. Aantu oyendji ya ningi omalago ongele opuku pewa omukuli pamu kalo goshimaliwa opo ya vule oku kalonga iikunino yawo nenge oku katunga omagumbo gawo. Oyendji yamono omukuli oku zilila kompungulilo dhino noyeli taya tungu iikunino yawo notaya longo nuupu.

Pashiwambo otuna iililo yopaali, tuna elugo mpono hapu kuutumba oomeme nuunona wuukadhona tse tuna wo natango oshililo shokoshinyanga hono haku kala ootate naanona yaamati. Aakulukadhi ohaya kuutumba nduno pelugo ya tula oontungwa pokati etaya li, omanga aasamane piinyanga taya tula oontungwa dhawo pokati etaya kuutumba kiipundi ya ningwa miiti.

Oombaanga odhindji otadhi gandja omalondodho kaayakulwa yadho, opo ya vule oku kala yanongela omikalo ndhono tadhi longithwa kookalyampombo dhili dhiindjipala monena omolwa elongitho lyiikwaungomba. Nale ookalyampombo okwali ashike haya vulu oku yaka koshimaliwa shono ngele omuntu eli popepi naye, ashike monena molwa oongodhi eyako nendyolyo lneyako yoshimaliwa olyi indjipala.

Muuyuni wanakanena oombudhi odhi indjipala. Ookuku taya monithwa iihuna mbono yali yalonga iimaliwa yawo nuudhiginini. Iimaliwa tayi kanako komayalulilo goombanga ashike omuntu oto nkukililwa, opo wutale ombaanga ndjono tayi kupe uuyelele wakapyoko, wothatha wanakupwe, opo wu vule oku ninga epungulo lyomondjila nombaanga yomondjila.

Muuyuni omu na omithigululwakalo noonkuluhedhi dha yoolokathana, naashino oto shi dhimbulula nee komalaka gaantu, kiikulya, aantu sho ta ya zala osho wo kiinima ya yoolokathana ngaashi okulongitha than. Unene aantu ya tameke oku endathana kondje yiilongo nomeni lyiilongo, ta ya yi kumwe nota ya ilongo nkene yakwawo ha ya kala nonkalo yawo. Aantu ya tameke oku ya kumwe tashi pitile momailongo, omakongo giilonga osho wo moosikola.

Miilongo yomuuyuni omuna omaludhi giimaliwa oyindji oshilongo kehe ngaashi shina oontotwa veta dhamo ohashi tokola kutya kiimaliwa okuna omathano gashike naana ngono taga kwatelemo aakalimo yomoshilongo shawo ashihe otuna iimaliwa ngaashi oodola ,omafo ,omakwaza nayilwe

Aantu konale okwali haya pungula iimaliwa yawo muu ndooha nenge muu taasi . Ndele paife oha ya longitha oombaanga ngaashi o Ned bank okupungula iimaliwa yawo.

Moondunda dhopashingolo dhokulala dhomo magumbo wo getu oto adhamo iinima tayi hokitha mokutala nomokuguma. Iinima mbyono yalongwa pamatseho gaantu monena, oshoka aantu oyena omatseho geli opendji naampe. Aantu ya ndulukapo iilongithomwa momidhi nomomiti ye dhiningi dhoku kwatela ashike otadhi hokitha tuu moshili.

Iimaliwa yiilongo hayihe yina ongushu yithike pamwe. Opuna iimaliwa ngaashi oondola yina ongushu yi vulithe omakwanza. Iimaliwa mbino oho vulu okuyilikola uuna wayi momalweendo wu katalelepo iilongo yontumba. Nolundji oho tala koshilongo hono wa hala okuya ngele ongushu yoshimaliwa oyagwa pevi.

Ookuku ka kwali naana yena omayakulo ngono hatu vulu okumona nena gopashingolo, onkene okwali haya meneka oongula oonene nenge taya longitha iinamwenyo onga iiyenditho yawo opo ya vule okuthika komahala ngono hatuti ookefe nenge oondoolopa yo ya vule okumona omayakulo kehe ngoka taya pumbwa. Okwali ne haya meneka taya ende nande omasiku gontumba opo yathike koondoolopa yo ya vule okulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe taya pumbwa mokukalamwenyo kwawo.

Ino enda ino tala. Ino taakana omalundu niishana ino mona shoka sha kala mo. Aantu ya ningi wo omalago okuya mpeya naampeya taya tala omahala ya mono noya likola mo uunogo owundji. Eshito ondjina aantu ya yolokathana. Noyendji mbono ya mono ompito oku talelapo iilongo niilongo ya mono omaludhi giinima mbyono tayi hongwa hwiya na hwiyaka.

Muuyuni wonena aayendifuta yaningi oyendji okuza koshilongo shontumba okuya koshitunda oshikwawo, nelalakano opo yahwepopaleke oonkalo dhawo dhesiku kehe, shino ohashi ikwatelela ne uuna wunamo sha mondjato. Uuna tatu popi wunamo sha mondjato, ongele wunamo iiyemo mbyono yokupitila pashimaliwa. Omuntu ohakambadhala aye kondje yomafuta opo avule okuka humitha komeho elongo lye nenge okukamona iilonga hoka.

Ehumokomeho monakuziwa yookuku olya li lya dhigupala noonkondo unene ngele tatu shi talele poku longa omapya gawo. Omapya gawo okwa li haye ga longo nuudhigu, uuna ya likolamosha ongele ya longitha oondoongi, oongombe nenge ya longo koonyala. Monena, opu na omakwatathano ngono haya vulu oku tula po noombaanga opo ya vule oku mona oshimaliwa opo ya vule oku pewa ko omukuli, yo ya vule oku longa omapya gawo yo ya likole mo omawuwanawa gi ili nogi ili.

Osha gamenwa unene uuna omuntu ta landa oompumbwe dhe nokakalata ke komayalulo gombaanga. Ohashi hupitha ethimbo noshowo oshimaliwa shoka to nana ihashi kala nando oshindji shi vulithe shi wa humbata oshimaliwa to halakanitha mpaka naampeyaka. Uuna wa adhika kookalyamupombo, oshimaliwa shoye ohashi kala sha gamenwa, oshoka iho adhika noshimaliwa shomwaalu ogundji, shila oodola nuuthilinga wontumba.

Oondunda dhono dhili hadhi pungulila aakwashigwana iisimpo yayo, odhili tadhi longo neitulemo opo dhi kwashilipaleke kutya okalyamupombo noongangala kadhi na nande ompito opo yavule okundjolya mo iimaliwa. Oha longitha nee omiikalo dha yolokathana. Ngaashi omatseyitho nkene aakwashigwana yena oku kala yi iyageka koku ninga iihakanwa kookalyamupombo.

Ondunda dhoku halitha odho omutima gweliko moshigwana oshoka opo aantu haya tsakanena opo ya lande iipumbiwa yawo nenge ya landithepo shoka yena , unene ngaa ngaashi oositola dho pamuthika gwopombanda ndhono hatu ithana kutya oositola oonene ngaashi oonene ngaashi Oshoprite, oomodela nadhilwe odhindji ndhono hadhizi oohauto. ohadhi gandja woo iilonga.

Ombaanga yokamuti, ombaanga ndjoka ya tseyika dhingi muuyuni, ombaanga haku tiwa oyotango muuyuni, tayi endele pamwe nethimbo, yo tayi kambadhala ngaashi tayi vulu, opo yi vule okukonda nokueta omakwatho popepi noshigwana. Otayi kambadhala ngaashi tayi vulu opo yi ete po omikalo ndhono dhi li kaakunawe dhi vule aantu yawo aambaangi nayo ya vule okudhilongitha.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu noyo mu shitwa kehe monena. Nena opo wu vule okumona kehe shimwe shi wa pumbwa ongele uuna wuna mo oshali mondjato. Opo wu vule okuninga nokweeta po ongeshefa yontumba ongele wuna mo sha oshimaliwa shono to vulu oku landitha iinima yoye mbyono wahala okulanditha. Opo wu vule okuya kondje yomafuta mpano naampeya nenge momahala gi ili nogi ili nenge wu kiinyanyudhe ongele wuna oshimaliwa. Oshimaliwa osha simana.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho oshowo neyindjipalo lyookalya mupombo noongangala. Ookalya mupombo taya kambadhala omikalo kehe ndhoka taya vulu, opo ya vule okuyaka ko nokundjondjomona ko iimaliwa yaantu mbyono yi li ya gongelwa pamiyalulililo dhoombanga, onkene ombaanga otadhi kunkilile noku gandja omauyelele kehe ngoka taya mono moshigwana yi ikelele kombinga yendjondjoko lyiimaliwa yawo koombaanga.

Mongaashingeyi aantu ohaya longitha iipundi yuuzeko uuna ye na iituthi yomaludhi gayoolokathana. Aantu ohaya kuutumba nee piipundi ya kunduka iitaafula opo ya vule oku tenteka po iikulya yawo oshowo uukopi nomahalasa gawo ngono ya kwatela iikwatelwa yawo yokunwina. Oyendji ohaya kala nayo ya hala oku monika kutya ya ziko konima yesiga.

Kehe ompungulilo yoshimaliwa otayi kambadhala ngaashi tayi vulu, opo yi hile noyi nane aapunguli yiimaliwa moombaanga dhawo. Oompungulilo ndhino dhiimaliwa odha yooloka notadhi indjipala esiku nesiku. Dhimwe tadhi kanitha wo aapunguli mudho, omolwa uufuthi nuulingilingi mbono hawu holoka esiku nesiku. Kehe gumwe te eta po nduno omalunduluko ye ta hili nomikalo dha yoolokathana aapunguli moombaanga dhawo.

Aanongo pakana taya kambadhala kehe shimwe ya hilile aantu ngaashi tashi shiwa, opo oompungulilo dhawo dhi mone aapunguli oyendji noompungulilo dhawo dhi vuke tseyike kehe pokakololo. Omatseyitho giipindi gaha notaga hokitha, opo ga nane aapunguli yamwe. Nokuli ga kwatelemo okusindana iiyenditho nenge iitukutuku mbyono opo ya piti. Aantu taya ningi ne waakambadhala kusindi ngoye shanamitango okesindano ya vule okwiisindanena omasindano gopendji.

Omatseyitho gopaipindi muuyuni wonena pakwathelo gopaungomba adhihe paendondo dhokungeshefa dha ningi oompu omolwa oongodhi dhopomake, ookompiuta nomapulakata gono to adha ga tsilikwa moopate. Aantu taa fanditha uusiku nomutenya, kashi na nduno kutya omuntu ota ngeshefa okuza menenevi lini. Ongeshefa tayi endele pamwe nethimbo yo oyi na uuwanawa nakupwe. Oongeshefa ndhino otadhi ende tadhi tondoka ngokambiya.

Uuyuni sho tawu ende nokulunduluka kehe shimwe otashi ende wo nokulunduluka. Aaniilonga mboka haya yi kiilonga ohashi yaningile oshipu opo yavule okumona iisimpo yawo kehe mpoka yeli itaya pumbwa okukala yena omapatululo gokoombaanga, shino ohashi ningwa wo ngele omugandji gawo gwiilonga teya futu pamakwatathano.

Aahongi yiipundi niitaafula moNamibia oya simana noonkondo mokutunga omagumbo noombelewa dhetu. Eyooloko pokati kiipundi yonale niipundi yopashinanena olyo ndyoka kutya iipundi yonale okwali hayi longwa mokuteta omiti, ngaashi omiye, omigongo nenge omilunga. Omanga iipundi yopashinanena hayi kala yaningwa miinima tayi welima osho wo miipilangi.

Omandiki gopamangeshefelo goondondo dha yoolokathana otaa kadhadhala muuyuni awuhe opo ya vule oku topolethana uunongo noshigwana mpono uunongo wapumbiwa nonkene aantu yena okupungula iimaliwa yawo yo yi vule okuya pititha mo momaudhigu nomathimbo omadhigu ngaashi eshuno lyaanona lyokosikola opuna aantu hayi iyadha yeli mompumbwe uuna yazi momatango omanene. Noongeshefa itadhi kambadhala dhi longe aantu

Omauliko gopaipindi ngono haga ningwa omumvo nomumvo haga holoka moondoolopa dha yoolokathana ohaga gandja oompito odhindji noombwanawa miitopolwa oyindji. Ohashi kala oshiwanawa opo aanangeshefa aane nene naashona ya egulule noku ulika shoka taya landitha. Omahangano ogendji ohageya kumwe noku ulika shoka taga landitha

Ondjele yoshimaliwa ohayi yelekanithwa, opo ku talike oonkondo dhoshimaliwa yoshilongo shimwe okuyelekanitha noshimaliwa shoshilongo oshikwawo, elalakano unene olyokuninga uunangeshefa wopauyuni, okuyeleka eliko lyoshilongo shoye, ondando yiikulya nomahooli, aatalelipo, unene ngaa ngele aantu ya hala okuya momalweendo gopauyuni.

Muuyuni wo ngashingeyi omuntu ngono keena sha iisimpo yasha iha simanekwa naana sha faathana na ngono ena othilinga. Onkene aantu otaya longo nuudhiginini opo ya vule oku ilikolela oshimaliwa. Olundji oto adha aantu taya taaguluka mo moshilongo taya yi kiilongo yo puushiindalongo hono ye wete ku na omahupilo ge li nawa, yaka likole oshimaliwa

Onda ndhindhilike kutya iilongo oyindji ohayi tula omathano gaantu mboka ya longo nuudhiginini noshowo nuupendafule oku maangulula oshilongo methimbo lyuukoloni, noshikwawo iilongo yimwe ohayi tula omathano giinamwenyo nenge iikunwa mbyoka hayi adhika owala moshilongo shoka, opo yuulike uuwanawa wopaushitwe woshilongo shawo. Omathano gamwe wo taga ulike ewiliko lyeshito.

Ongaashi twa koneke kutya iimaliwa oyindji muuyuni oyi na omathano ga yoolokathana taga kalele po omathano niikwashigwana yo moshilongo shawo. Omathano ngono gamwe otaga kalele po egameno lyoshimaliwa, oku dhimbulukwa epangelo nethimbo lyekondjelo manguluko osho wo egameno lyuunshitwe nuupendafule. Unene ongaashi twa dhidhilike iimaliwa yetu yaNamibia to adha ku yimwe ku na omukaputeina Hendrick Witbooi osho wo ndohotola Sam Nujoma.

Monena ito adha naanaa aantu ya humbata oshimaliwa oshindji ngaashi monkuziwa. Shika osha ningwa oshipu omolwa uukalata mboka wa ndulukwa po, mboka omuntu ta vulu okuya nako moositola e ta landa kehe ompumbwe ndjoka a hala. Shika natango egameno uuna omuntu a adhika kukalyamupombo. Kalyamupombo ita vulu kutha po oshimaliwa shomuntu, ano ke na shoka ta fadhuka po nasho. Oshikwawo natango uupu nondapo wo.

Pethimbo lyookuku, ookuku oya kala nokupungula oshimaliw ashawo taya longitha oondooha, taya tula mo oshimaliwa shawo noku shi fulila mevi. Oya kala wo natango haya longitha uutaasa taya tula mo oshimaliwa shawo nokushi pungula moondunda dhawo dhokulala. Shika oya li ye shi tala ko oshipu, oshoka kaya li naanaa hashi ya pe ethimbo lyoku enda okuya komahal agomapungulilo nenge taya pulwa iihohela yokufuta koombaanga sho ya pungulilwa oshimaliwa shawo.

Ondjele yopomahupilo goshilongo ohayi yelekwa nomukalo goshimaliwa. Uuna omuntu ahala okukatalela po oshilongo shontumba, ohapingakanitha iimaliwa yomoshilongo she niimaliwa yokoshilongo hoka ahala okuya, shino otashi muhololele ne kutya oshimaliwa shomoshilongo she oshina ngaa ongushu shivulithe yoshilongo hono tayi? Naashino ohashi hwepopaleke omalweendo gaantu olundji.

Nguno omukalo owala gokaudhano ngono ombaanga hayi kambadhala okugandja nokukwashilipaleka omayakulo gawo ngono ya hala oku eta po nosho wo omalunduluko omanene. Omukalo nguno ohagu kwashilipaleke nee aalongithi yombaanga ndjono, opo ya vule oku isindanena omauwanawa tashi pitile momaudhano ga yoolokathana ngono ombaanga ya kwashilipaleka. Ano paufupi okushunitha owala okashona moshigwana.

Monena oosikola dhono tu na muuyuni kadhi shi owala dhono dhoku ka putudha aantu noku ka nongeka. Aantu ando ya ka nongeke ooyakwawo kombinga yuunamiti nenge kombinga yelongo miitopolwa ya yoolokathana. Ashike wo otuna mo oosikola dhoka dhopaungomba hadhi vulu okulonga aantu nkene ye na okundulukapo iinima ya longwa miiti. Moosikola odhindji, iiti taya kuutumba nenge iitafula, oya longwa momiti.

Pashiwambo omulumentu ngele okwa adhika a zala ombulukweya ndele ina tulamo epaya oye oha talikako omukatalume, omapaya oha ga longwa miipa yiinamwenyo nogeli ha ga tulwa omalwaala ga yoolokathana, epaya ohali vulu oku zalwa koomeme moohulukweya dhawo nenge moohema dhawo, omapaya ogeli ga simana oshoka otaga ti sha.

Oshimaliwa osha ta li kako kutya osho shilimo sho shilongo. Oshina woo uukwatya mbono wa simanekwa kaantu yomoshilongo sha wo. Olundji oto adha kuna oshinamwenyo, nenge oshipala shomuntu gwontumba ngono alonga oshilonga shasimana moshilongo moka. Olundji oha ku tulwa nee presitende nenge nenge ominisiteli yontumba.

Ombaanga yaNedbank otayi gandja omapandulo kungoka a ningi omuperesidente gwotango gomukulukadhi gwoshilongo shaNamibia omundohotola kuku Netumbo Nandi-Ndaitwah oshowo natango okuyambidhidha egameno negano lye lyopandjokonona onga omukiintu gotango a ulikwa onga omuperesidente goshilongo. Shino okugandja owala esimaneko.

Aanamatseho naa mbono yeshi okungoongola nawa nokatanga kokoompadhi, oshoka omahangano ngono gomakwashilipaleki, ohaga yi mo olunyala nohaya vulu okulikola mo konima yokumatuka. Ohaya likola mo omwaalu gwoshimaliwa shontumba shono haya vulu okwiikwathela nasho oyendji, oye shi tala onkalamwenyo.

Omahangano omakwashilipaleki nogo poombaanga otaga shuna shoka oshigwana sha pungulamo ,shino otayeshi ningi nee noku gandja omwaalu gontumba, omashina gokutopatopa gopomake oshowow kehe shimwe shoka taga vulu , shino otashi hokitha aantu oyendji opo yavule okukala taya pungula moompungulilo dhoombaanga ndhika.

Ondjele yoshilongo ogo omukalo goku tala kutya oshimaliwa shoshilongo shimwe oshina ongushu yithike peni oku yelekanitha noshimaliwa shoshilongo oshikwawo. Pashiwambo ohatuti ondando. Ondando yoshimaliwa una toshi landithapo opo wumone oshimaliwa oshikwawo. Oho tala nee o gushu yoshimaliwa shono. Nda thini kutumbula owa hala okuya owuna nee okutala ondola yaNamibia neKwanza lya Angola.

Oshimaliwa, oshithilinga, iisimpo, okamanya nakehe tuu edhina ndyono tali opalele okuthomona nokutumbula oshimaliwa. Oshimaliwa tashi ningi onkalo yomuntu ompu. Oshimaliwa omuntu to vulu okulanda osheenditho shoye. Omuntu to vulu okulanda egumbo lyoye. Omuntu to vulu oku ilandela kehe shimwe shoka wa pumbwa noshisimpo shono oshithilinga.

Sho tatu putuka moshiwambo okwali muna uudhano ha kutiwa onkandeka mbono hawu yiwa oshitango toka uuna kuna omilema. Uuna aantu ya tameke taya hiki omwiila otashi ulike kutya ethimbo lyonkandeka olya thika. Kuudhano mbono oko wali to vulu oku mona kutya owuna uunongo washike ongele owuumba oongonyo, okwiimba nenge okundaanisa.

Pashiwambo otuna iililo yopaali. Oshililo shoomeme shono hatuti elugo noshililo shootate shono hatuti oshinyanga. Oomeme ohaya kuutumba nee pokambanza nenge pokayala katungwa moombale nenge kaningwa miiti, omanga ootate uuna tayali ohayali ya kuutumba pevi yatula pokati iikulya yawo ano tayali.

Uuyuni otawu ende nokulunduluka pamwe nethimbo lyo ngaashingeyi ndyono haku tiwa ehumo komeho. Monakuziwa yookuku ka kwali yena oositola ngaashi mopaife ano omahala gokulandithila ashike oya kala haya hongo iikwatelwa yawo moonzimbogo mono taya hongo omatiti nuukopi wokunwina. Monena oyendji ya mono ehumo komeho otaya vulu okulanda omakopi gokunwina noombigs bdhoka dha longwa miiyela.

Iimaliwa oyi na omalalakano ogendji, ngaashi oku landa oompumbwe dhoka omuntu a pumbwa dhesiku kehe, oku humitha komeho eliko lyoshilongo, oku yambidhidha oshigwana shono shili moluhepo, nenge moompumbwe. Okupandula mbono ya longa, oshoka olundji uuna omuntu a longa oshilonga shontumba oha pandulwa, nondjambi ye yokomwedhi.

Monena omangeshefelo noompungulilo dhoshimaliwa tadhi kambadhala ngaashi tadhi vulu opo dhivule oku hila aantu dho dhivule okumonamo iishoshela mwaashono taya gandja kaantu onga omikuli. omikuli odhili monena tadhi kwathele aantu ,oshoka kapena naana ngoka havulu oku pungula oshimaliwa ngaashi tashivulu no tashi gwanene oompumbwe dhetu dhomonkalamwenyo onkene taya gandja omikuli kaantu e taya kamonako iishoshela .

Embalakandja ngele ta liya okulanditha oompumbwe dha kehe esiku iikulya unene tuu iikulya oshowo omagadhi ngono haga gwaya noodhewa dhokwiiyoga. Tali kutu wo aantu miilongo nomuuyuni awuhe koonono. Shopright etungo lyono tali eta omayakulo ga kehe esiku tali nkondopeke wo uuhupilo.

Omayalulilo goombaanga pamumbwalangandja otaya kambadhala ngaashi tashi vulika, opo ya vule okuhedhidha omayakulo popepi naayakulwa yawo. Otaya kambadhala ngaashi taya vulu, opo ya vule okushi ninga oshipu uuna aalongithi yawo yoombaanga ya hala okulundulila omayakulo gawo mpaka naampeya tashi ningwa pakwathelo epu.

Egumbo ehokithi, olyo ndoka lyili lyi na uukololo wa yoolokathana oku pungula uunima nuukwatelwa womegumbo. Egumbo ehokithi omo wo moka mu na iinima tayi shambula notayi hokitha. Iinima ya longwa miiti ngaashi uukololo woku tula oohema oshowo uukololo niipundi yokukamutumba. Shino otashi ningwa kwaamboka ye na omatsetho moku kala.

Aahalithi yomomapaandanda unene mbono yeli aanangeshefa aashona oyeli woo yewete ya yalulwa ngele tashiya po ma yakulilo gopambaanga .Ohaya fanditha iilandithomwa yawo nohashi ningile woo oshipu. Omuntu ohovulu okulandaonyama yoye nenge kehe shoka wapumbwa, ngoye to futu owala ethimbo ndono to longitha ongodhi yoye yopeke.

Pamuhoko gwAawambo aantu oyena uunongo wa yooloka ngaashi nande otashi ya kokutondoka aawambo oya konekiwa thingi mokutondoka. Momathigathano gokutondoka mono kayali haye shiningi, opo ya vule okupewasha ando oshimaliwa. Oya kala haye shiningi painyanyudho oya kala haya tsakaneke nayakwawo onga ehala lyopainyanyudho.

Oompungulilo odhindji dhoombanga dha yolokathana muuyuni otadhi kwashilipaleke noku eta popepi omaudhano. Tage ningi omolwa omatompelo ga yoolokathana ngaashi uundjolowele wopamalutu gaantu, elongo kuumwe, uunogo wopo madhiladhilo oshowo egameno kaanyasha li vule okuya kwatha miinima mbyoka iiwinayi noyaafele.

Oombaanga adhihe dhopane moshilongo Sha Namibia ngaashi ombaanga yotango yo pashigwa, ombaanga ya venduka, Nadbank osho wo o standard bank, adhihe ndhino ota dhi ningi oma thigathano oku pandula mboka yeli ha ya pungula moombaanga ndhoka. Shino oku hilila aalongithi aape oku hwahwameka lyikwa kalata yawo osho wo oku nenepeke oombaanga dhawo.

Aawambo monena ya tonatele aatiligane naazayizayi sho taya ningi omalandithilo gawo. Oyendji ya patulula wo omalaka gawo oku ninga omangeshefo mono tayi ilikolele mo okashona hono taya mono mo. Olundji oya mono aalandi oyendji pethimbo limwe, taya mono iiholelwa kaalandithi oyakwawo noku ilonga omawuyelele omape. Ota longo nkene taa vulu oku humitha komeho oongeshefa dhawo noshowo omikalo omipe dhoku ngeshefa.